Iimaliwa oya ndulukwa po pamaludhi gayooloka. Yimwe oya ningwa moombaapila yo yimwe oya ningwa miingoli niisilveli. Ohayi longithwa nduno okulanda iipumbiwa ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa lyo oli na iinima ya tulwa melandulathano. Uuna wa pumbwa sha, oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaa ngoka e li mo ta kwathele.

Ositolo olyo ehala lyomalandithilo mpoka aantu ha yayi ya ka konge uushike pendjewo wawo. Ehala ndika oha li kala tali monikwa nawa, lya yela lyo olyina iinima yili melandulathano. Omuntu oho kutha ashike shoka wahala ngoye to pe oshimaliwa ngoka e li mo takwathele. Opo wu wape wuzemo naashoka kwali wa endela

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo yesiku kehe ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Iimaliwa mbika oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa mbyoka inaayi fa iikwawo pakundulukwa po, ashike ayihe oyi na ashike esimano limwe.

Kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa okugwanitha po iipumbiwa ye outya okulanda iikulya nande iizalomwa, yoyamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi gayooloka shiikwatelela koshilongo shawo ashike oyina esimano limwe.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa nosho woo iipalutha. Yamwe oha ye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po momaludhuli ga yoolokathana ,ano kehe oshilongo oshi na oshimaliwa inaashi fa shoshilongo oshikwawo. Uuna to yi moshilongo shontumba oho handja iimaliwa yoshilongo sheni ngweye to pewa iimaliwa yomoshilongo moka wuuka opo wu vule wuke yi longithe meni lyoshilongo shoka.

Ombanga kadhishi ashikedhoku pungula iimaliwa awo ohatu vulu oku monako omawuwanawa ogendji. Yo ishewe ohayi tu etele omathigathano moka to vulu okwiisindanena sha, oBank Windhoek oyo yimwe yomombanga ndjoka hayi etapo omathigathano gontumba ndele omuntu tavulu okwiimonena ompito yokwiisindana sha.

Ositola olyo eha lyomalandi thilo mpoka aantuohaya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalwekwa lya yela nawa shili lyo lyina iinima yili melandulathano. Uuna wahala sha oho shi kutha ashike ngweye togandja iimaliwa kwaango elimo ta kwathele opo wu wape wuzemo naashoka wahala.

Oositola odho omahala moka aantu haya adha iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lela lyo opalekwa nawa, mo omu na iinima yi li melandulathano. Omuntu oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaangu ta yakula, opo wu wape wu ze mo naa shoka wa li we endela.

Oshimaliwa ohashi longithwa ku kehe omuntu okugwanitha po iipumbiwa ye, osho woo okulanda iikulya nenge iizalomwa, oya nduulukwa po nduno ya yooloka shi ikwatelela koshilonga shawo, ano kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya yooloka koshilongo oshikwawo, ashike esimano limwe alike.

Aantu ohaya longitha iisimpo pomaludhi gayooloka, yamwe ohaye yi longitha okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho woo iizalomwa yawo. Iisimpo mbika ohayi ndulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela koshilongo sha yo ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka inaayi fa yakwawo ashike esimano limwe alike.

Ositola olyo ehala ndoka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ano ehala ndika oha li kalekwa lya yela nawa, lyo oli na iinima yi li melandulathano. Omuntu oho kutha ashike shoka wahala ngweye toshi fala kwaango ta kwathele meni, to gandja oshimaliwa opo wu wape wu ze mo niinima yoye.

Aantu ohaya longitha iisimpo okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano ngele toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo sheni ngoye topewa iimaliwa yoshilongo shawo molwaashoka ito vulu okulanda moshilongo shontumba tolongitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni.

Aantu ohaa longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya niizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo onkene kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya yooloka koshilongo oshikwawo ashike esimano limwe awike.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yasiku kehe ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, Iimaliwa oya ndulukwa pomaludhi ga yooloka shiikwatelela kiilongo yawo, omukulu gwonale okwatile oshina omutse gwomuntu ano ohashi vulu oku dhipagitha omuntu.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka hatu yi tuka konge iipumbiwa yetu. Ehala ndika ohatu adha nduno muna kehe shoka twa hala lyo olya opalekwa nawa, iinima oya tulwa melandulathano. Uuna wa hala oshinima shontumba oho shi kutha ashike ngoye toyi kwaangoka ta kwathele to gandja oshimaliwa, opo wu wape wu zemo naashoka wa hala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho woo iizalonwa. Oya nduluka po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shii kwa telela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo iimaliwa ya ndulukwa po ,ya yooloka kiikwawo . Ashike ayihe oyina esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iisimpo okulanda iipumbiwa yawo yesiku kehe ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Uuna toyi moshilongo shontumba ohoyi nduno poombelewa moka ho gandja iimaliwa yoye oshoka iimaliwa inayi ndulukwa po ya faathana . Oya ndulukwa po shiikwatelela koshilongo shayo. Ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni e to pewa iimaliwa yomoshilonga moka oyo to vulu okukalongitha.

Opena aantu mboka ya shitwa yena uunongo moonyala ano aantu mboka haya vulu okundulukapo iinima. Opena yamwe haya longitha iipilangi mokundulukapo iitaafula, iipundi osho woo uusikopa. Iinima yawo ohayi kala lela iiwanawa , yo ohaya vulu woo okwiimonena iimaliwa oku pitila momalanduthilo

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa ngaashi iikulya oshowo iizalomwa yawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo, ano kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha yooloka koshilongo oshikwawo. Ashike ayihe oyina esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Iimaliwa ohayi ndulukwa po nduno komaludhi ga yooloka shi ikwatelela koshilongo shawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka ya yooloka kiikwawo. Omukulu gonale okwa tile oshina omutse gomuntu, oshili otashi vulu okukudhipagitha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya nosho wo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, ashike oyi na esimano limwe. Omukulu gonale ina puka nande sho a tile oshi na omutse gomuntu.

Ehala lyomalandithilo opo mpoka aantu haya yi ya ka landithe iinima yawo, opo ya wape oku imonena sha shomondjato. Aalandi ohaye ya nduno taya kutha shoka ya hala yo taya gandja iimaliwa kwaa ngoka ta shingitha.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Ohali kalekwa nduno lyayela nawa, lyo ota li nana aalandi. Ohamu kala muna mboka taya kwathele, ngoye oho kutha ashike shoka wa hala, to gandja oshimaliwa e toyi naashoka wali wa hala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha noshowo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po pamaludhi ga yooloka shi ikwatelela koshilongo shawo. Omukulu gonale inapuka sho a ti oshi na omutse gomuntu. Otashi vulu oku ku dhipagitha thiluthilu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa, okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa. Iimaliwa oyo tuu mbika, ohayi ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Oshimaliwa ngele inoshi kwata nawa, oto vulu okushi kuthwa koombudhi etadhi kudhipaga wo kuna shoka weya ninga, molwa owala oshimaliwa shoka wuna.

Ositola olyo ehala ndyoka hatwaadha iipumbiwa yetu, ano ehala ndika ohali kala lya yela nawa lyo otali nana aataleli, uuna wahala oshiima shontumba ohoyi meni gwee to gandja oshimaliwa shoye kwaangu takwathele yetekupe shoka wahala.

Konyala kehe omuntu okwa hala ashike akale hazi megumbo lyopashinanena ano omagumbo ngaka oga ningwa nduno moondhopi go ogena iinima iiwanawa meni. Moka to adha muna iitaafula oshowo ooskopa ndhoka dha ningwa miipilangi. Omuna woo ooradio dhomuzizimba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo, ashike esimano limwe alike.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji mpoka ho vulu okuya nezimo lyoye oshowo naantu yontumba mu ka popye oshinima sha simana nenge muye ashike mu ka kale omutumba tamu vululukwa. Ohamu adha nduno puna iitaafula oshowo iipundi mbyoka ya nuninwa aantu mboka ya hala oku yilongitha .

Ositola olyo ehala lyomalandithilo mpoka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya yeya noli na iinima ya tulwa melandulathano nawa omuntu oho kutha owala shoka wa hala ngoye e to yi kwaangoka ta kwathele mositola e to gandja oshimaliwa opo wu wape wu ze mo noshinima shoye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Omukulu gonale ina puka nando shi a tile: " Oshi na omutse omuntu." Otashi vulu oku ku dhipagitha shili.

Oshimaliwa osha simana ku kehe omuntu oshoka ohayeyi longitha okulanda oompumbwe dhawo. Oompumbwe ongaashi iizalomwa yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oshimaliwa oshina omutse gwomuntu notashi vulu oku kudhipagitha koo kalyamupombo uuna ye kwaadha nasho.

Mondunda yokulala oyo ondunda ndjoka ya talikako ha mu lala omuntu uuna uuvite a loloka nenge taka kotha, ohamu kala mu na ombete ya yalwa nawa oha mu kala wo mu na iitafula mpoka hapu kala pwa tentekwa omagadhi oshowo oothewa nosho tuu.

Kehe megumbo omuna ondunda yokulala, mondunda moka aantu haya vululukilwa uuna yuuvite ya loloka nenge uusiku ngele weya. Omuna ombete osho wo oshitaafula mpoka aantu haya tula oothewa dhawo osho wo iinima iikwawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haa yi ya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika oha li kala lya yela nawa mo omu na iinima yi li melandulathano. Omuntu oho kutha owala iipumbiwa yoye ngoye to gandja oshimaliwa opo wu wape wu zemo naashoka wa hala.

Aantu oya shitwa yena omagano ga yooloka, yamwe oonkulungu, yo yamwe oyena omitse. Opuna aantu mboka ya shitwa yeshi oku e ta po oshinima ngaashi ta vulu oku e ta po oshitaafula sha longwa miipilangi oshowo iipundi mbyoka iiwaanawa lela, tayi nana wo nomutali.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa niipalutha. Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo ashike ayihe oyina esimano limwe.

Kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa opo a gwanithepo iipumbiwa ye omolwashoka ngele owa hala iizalomwa nenge iikulya owu na okukala ashike toyi landa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Ombaanga kayishi ashike ehala hoka hatu ka pungula iimaliwa yetu. Aawe! Ota tu vulu oku mona ko omawuwanawa ogendji oku pitila muyo. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi. Tadhi ulike uuna oshinima shontumba sha yi pevi niimaliwa yontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, iimaliwa oyandulukwapo nduno pomaludhi gayolokathana yimwe oyaningwa meembapila yo yimwe oyaningwa moondola. Omukulu gonale inapuka sho ati oshina omutse gomuntu otashi shi kudhipagitha dhilu dhilu.

Oombanga kadhi shi ashike ehala moka ha tu pungula iimaliwa yetu, aawo oha tu vulu okumona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi ulike mo iipindi uuna oshinima shali kondando yontumba e ta shi gu pevi nondando yontumba.

Kehe omuntu okwa shitwa a pewa uunongo we. Opu na aantu yamwe ya pewa uunongo moonyala ano haya vulu okunduluka po oshinima. Opu na iitaafula yimwe mbyoka ya ningwa miipilangi oshowo iipundi. Iiwanawa unene, nomuntu ngele wu shi na owu wete kutya owu na oshinima sha kola.

Kehe omuntu okwa pumbwa iisimpo opo a vule a gwanithe po iipumbiwa ye, okutya iipalutha nenge iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yooloka. Yimwe oya ningwa momafo, yo yimwe oya ningwa miikukutu, ashike ayihe oyi na esimano limwe.

Kehe omuntu okwa shitwa ena omagano ge gayoloka ku gamukwawo. Opena aantu yamwe oonkulungu ano mboka haa vulu okwe eta oku nduluka oshinima shontumba. Aantu yamwe ohaya vule oku nduluka po iitafula oshowo iipundi taa longitha iipilangi. Ano iitafula mbika oha yi kala ya kola nawa nonando oyi lokwe komvula oyindji ihayi yonuka.

Oositola olyo ehala lyo malindithilo mpoka aantu hakalanda iipumbiwa yawo, ehala ndika ohali kala nduno lina iipumbiwa ayishe yomuntu mbyoka ahala wutya oondjato, iizalomwa oshowo iikulya, uuna wuna shoka wahala oho shikutha ashike ngwee toyi nasho kwa ngo ta kwathele togandja oshimaliwa opo wuwape wuzemo naashoka wahala.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lyayela nawa, yo iinima yawo oya pakelwa melandulathano. Uuna wahala sha oho kutha shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka e li ko ta kwathele.

Aantu ohaya ka landitha iinima yawo pomahala ga yooloka, nelalakano lyokwiimonena sha shomondjato, uuna wahala oshinima shontumba ohoyi shike mpoka wuwete pena iinima weyi panda etogandja oshimaliwa ngweye topewa shoka wahala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yesiku kehe. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana. Yimwe oya ningwa moombapila yo yimwe oya ningwa moondola, ashike ayihe oyina esimano limwe. Omukulu gonale ina puka sho atile oshina omutse gomuntu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Iisimpo oya ndulukwa po pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshilongo oshi na iimaliwa mbyoka ya ningwa po ya yooloka kiilongo iikwawo ashike ayihe oyi na esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikutu, oshowo iikulya, yo yamwe ohaya longitha okufuta oosikola dhawo. Uuna ookalyamupombo yeku adha wuna oshimaliwa otaya vulu yeshiku kuthe, yo taye kudhipaga noho, kuuna shoka waninga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ongaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela koshilongo shayo ano kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yoolokathana koshilongo oshikwawo ashike esimano limwe.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo mpoka aantu haya yi ya ka konge iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lyo opalekwa nawa, yo iinima yawo oya tulwa lela melandulathano. Omulandi oha kutha ashike shoka a hala ye te shi dhengitha kungoka e li mo ta kwathele, ta gandja oshimaliwa, opo a wape a ze mo naashoka a hala.

Kehe megumbo omuna ondunda ndjoka hamu thikilwa, moka hamu kala muna iitaafula osho wo iipundi. Iipundi mbyoka oya ndulukwa po miipilangi yeetwa po kumboka yena uunongo moonyala.

Kehe omuntu mongaashingeyi okwahala ashike akale ena egumbo lyopondondondo yopombanda ano egumbo ndjoka ewanawa lyatungwa noondhopi. Momagumbo muka ohamu adhika nduno ehala moka hamu thikilwa moka hamu kala muna iipundi oshowo iitaafula . Omatyofa ngaka ohaga kala ga yalwa nawa go ishewe omawanawa noku kuutumba

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha oshowo Iizalomwa . Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka inayi fa iimaliwa yoshilongo oshikwawo . Uuna toyi moshilongo shontumba ohoyi nduno ndele iimaliwa yoshilongo sheni toyi gandja ngweye topewa iimaliwa yomoshilongo shoka opo wu wape oku keyi longitha moshilongo dhaantu .

Aantu ohaya longitha iimaliwa okugwanitha po iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Uuna to yi moshilongo shontumba oho handja iimaliwa yoshilongo sheni, ngoye to pewa iimaliwa yoshilongo moka wu uka.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yakakonge iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa, lyo olina iinima yili melandulathano , ano oho kutha ashike shoka wahala ngoye togandja oshimaliwa shoka kwaangoka takwathele, nopo wuwape okuya naashoka wahala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iipalutha oshowo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo, ashike ayihe oyina esimano limwe.

Opuna aantu yamwe ya shitwa yena uunongo ano haya vulu oku ndulukapo oshinima shontumba. Iitaafula osho woo iipundi yimwe ohayi ndulukwa oku pitila miipilangi ano oshinima tashi ningwa lela nawa shikale sha kola lela.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha oshowo iizalomwa. Uuna toyi moshilongo shontumba ohoyi nduno eto ka shendja iimaliwa yoshilongo sheni, opo wu pewe iimaliwa yoshilongo shoka wuuka, shaashi iimaliwa inayi ndulukwa po yafaathana ashike oyina esimano limwe.

Ombaanga kayi shi ashike ehala moka hatu pungula iimaliwa yetu. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji okupitila muyo. Standadard Bank oyo yimwe yomoombaanga hadhi tula po omathigathano moka omuntu gontumba ha vulu okumona ompito oku isindanena sha.

Omahala ogendji konyala ohaga kala gena iitafula oshowo iipundi ya nuninwa aantu mboka taya vulu oku yilongitha. Ano pomahala mpaka ohapu vulu oku lilwa ano omuntu toyapo wu lilepo nande omwiha goye nenge to longelepo ngaa oshinima shilwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo yesiku kehe ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yooloka sha ikwatelala kiilongo yawo, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa iikwawo ashike ayihe oyi na esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya ndulukwapo ya yooloka koshilongo oshikwawo, ashike ayihe oyina esimano limwe.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka hatu adha iipumbiwa ngaashi iikulya oshowo iikutu, mehaha moka oho yi mo tokutha shoka wapumbwa ngwee toyi pomashina mpoka to adha omukwatheli togandja iinima yoye mbyoka wahala ye teyi dhenge ngwee to gandja oshimaliwa opo wu wape wuzemo noshinima shoka wahala.

Ositola olyo ehala mpoka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo, mehala muka ohamu adhikwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili, owutya iikutu, owutya iikulya. Ano oho kutha ashike shoka wapanda ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele, opo wu wape wu zemo niinima yoye.

Ositola olyo ehala moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela lela, opo nomulandi shi te ya ota kala uuvite etumba lela. Oho kutha nduno shoka wa hala ngoye to gandja iimaliwa kaa ngoka ta kwathele, opo wu wape wu ze mo naa shoka wa hala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Yo yamwe oha yeyi longitha oku futa Oosikola dhawo, oya ndulukwa po nduno pa maludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiikwawo, ashik e esimano limwe alike.

Ombanga kayishi ashike ehala lyokupungula iimaliwa awo oyina omauwanawa ogendji. Fnb oyo yimwe yomeenbanga ndjoka hayi vulu okutula omathigathano mpoka aantu haya vulu okukutha ombinga opo yawape okwiisindanen sha.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo . Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa lyo olyina iinima yili melandulathano. Uuna wa hala sha ohoshi kutha ashike ngweye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele opo wu wape wu zemo niinima yoye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha, yamwe taye yi kongitha okufuta oosikola dhawo. Ashike oya ndulukwa ya yooloka shiikwatelela koshilongo yawo.

Ombaanga kayi shi ashike ehala moka hatu ka pungula iimaliwa yetu, ihe omu na omawuwanawa ogendji hatu mono okupitila mudho. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi e ta po omathigathano gontumba moka omuntu ha vulu oku isindanena sha.

Ombaanga kayishi ashike ehala moka hatu kapungula iimaliwa yetu, aawe oyina omawuwanawa ogendji. Nedbank oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi tulapo omathigathano gontumba ngoka omuntu havule okumona ompito opo awape asindane sha.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka konge iipumbiwa yawo, oho kutha nduno shoka wa hala ngwe eto goka ta kwatele eli peshina to gandja shinima shoye shoka wahala eshi tale ngwe eto gandja oshimaliwa ye etekupe shoka wa hala opo wu wape okuya nashoka we endela.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo . Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo ,ngaashi iimaliwa yomoshilongo sha Namibia inayifa iimaliwa yomoshilongo sha Angola ,ashike ayihe oyina esimano limwe.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo mpoka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya opalekwa lyayela nawa, lyo olyili pamuthika lyo pashinanena. Uuna wa hala oshinima shontumba oho shi kutha ashike ngoye to shipe ngoka elimo ta landitha. Ngoye to gandja oshimaliwa opo wu wape wu zemo noshinima shoye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yo yamwe ohaye yi longitha okufuta eesikola dhawo. Iimaliwa oyo tuu mbyika oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilonga yawo ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiikwawo ashike ayihe oyina esimano limwe .

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ongaashi iizalomwa oshowo iikulya. Yamwe ohaya kafuta oosikola dhawo. Omukulu gwonale ina puka sho a tile oshina omutse gwomuntu.

Kehe omuntu opo a kale e na onkalamwenyo ombwaanawa ongele ashike e na oshimaliwa, omolwaashoka ohatu shi longitha oku landa iipumbiwa yetu ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha, yamwe ohaya longitha wo iimaliwa oku futa oosikola dhawo.

Ositola oyo ehala ndoka hamu kala mu na iipumbiwa yaantu, ano uuna wu li mombumbwe yontumba, oho yi ashike mostola, ndele e to kutha shoka wa hala. Oho gandja nduno oshimaliwa, opo wu wape wu ze mo naashoka kwali we endela.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe oshamugongeli, sho ihashi dhinwa. Opo wi iyadhe monkalamwenyo wunasha owa pumbwa okugongela. Iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo omaudhigu ogendji noshoo woo okulanda iipumbiwa yetu ya esiku kehe, iiwinayi ohashi vulu oku dhipagitha thiluthilu.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi kala dha tulapo omathigathano, omuntu oha landula ashike omalandulathano noompango dho dhi lipo opo a vule okwiisindanena shoka sha tulwa methigathano, wutya oshihauto nenge iimaliwa koomuma oshiikwatelela ashike kutya ngoye oweya pondondo ontingapi.

Oombanga kadhi shi ashike dhokupungulwa iimaliwa. Ombaanga yetu yotango yopashigwana ohayi eta po omathigathano moka aantu haya kutha ombinga , e taya vulu oku isindanena sha shomondjato, nande oombandi , omakopi nayilwe iikwawo oyindji.

Ositola olyo ehala mpoka hatu landa iipumbiwa yetu. Ohatu a dha nduno iinima yapakelwa nawa yili melandulathano. Ehala ndika ohali kala lya yela nawa, uuna wahala sha oho kutha ano shoka wahala ngoye toyi peshina mpoka ho a dha omukwathi ngoye togandja oshimaliwa opo wu wape oku za mo naashoka wahala.

Ostola oyo ehala ndyoka hatwaadha iipumbiwa yetu yesiku kehe kutya iipalutha nenge iizalomwa. Omuntu ohayimo nduno atya iimaliwa e ta kutha shoka a hala ye teshi pe ngoka ta kwathele opo a shuwe oku gandja oshimaliwa she.

Ositola olyo ehala moka hatu adha iipumbiwa yetu . Ohatu adha nduno iinima yapakelwa nawa, yili melandulathano . Uuna wahala oshinima shontumba , oho kutha nduno sho wahala, ngweye toshi fala peshina mpoka waadha omukwatheli, yogandja iimaliwa yoye opo wuwape , wuzemo nasho mositola.

Kehe oshinima omuntu a pumbwa muuyuni wopayife oku na ashike oku kala te shi landa niimaliwa. Iisimpo oya ndulukwa po ano pomaludhi ga yookathana yi ikwatelela koshilongo, ashike oyi na esimano limwe. Oyili ano nduno pomaludhi gaali yimwe oya ningwa moombapila yo yimwe oondola.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe osha mugongeli sho ihashi dhinwa. Opo wi iya dhe monkalamwenyo wagongela sha ongele wushi oku longitha iimaliwa. Ohayi longithwa oku kandulapo omawudhigu ogendji oshowo oku landa iipumbiwa yetu. Omukulu gwonale ina fundja sho ati oshina omutse gwomuntu.

Oositola olyo ehala ndyoka hatu adha iipumbiwa yetu. Ehala ndika ohali kalekwa lyayela nawa lya pakelwa woo momukalo, una wa hala oshiima shotumba oho yi mo ashike ngoye toshi kutha etoyi pomashina mpoka hwa adha aakwatheli, oho gandja nee oshiima shoka wa hala etashi dhengwa, ngweye to gandja oshimaliwa shoye opo wu wape oku zamo noshinima shoye shoka wa landa.

Ohatu longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yetu yesiku kehe, owutya iizalomwa nenge iipalutha. Iisimpo oya ndulukwa po pamaludhi ogendji shi kwatelela koshilongo shawo. Otuna omaludhi gaali giimaliwa yimwe oya ningwa moombapila yimwe omoondola.

Ohatu longitha iimaliwa miipumbiwa yetu ya yoolokathana ngaashi oku landa iikulya oshowo oku landa iizalomwa yetu. Iimaliwa oya ndulukwa pamaludhi ga yooloka, shi ikwatelela koshilongo shayo ashike oyi na esimano limwe. Omukulu gonale okwa tile "Oshina omutse gomuntu", eeno shili, otashi vulu oku ku dhipagitha.

Oshimaliwa kashi shi shamukwati, ihe oshamugongongeli. Sho ihashi dhinwa. Opo wu iyadhe monkalamwenyo wa gongela sha, ongele ashike wu shi okulongitha oshimaliwa nawa. Ohayi longithwa okukandula po omaudhigu ogendji, yo ishewe oyi na omauwinayi ngoka kutya ohayi vulu okudhipagitha omuntu. Uuna to yi koshilongo shontumba oho yi wu ka shendje iimaliwa yoye to yi shendjele miimaliwa yoshilongo moka wu li.

Omagumbo gopashinanena ohaga monika nawa. Ohaga kala ga yela nawa go ishewe ogena iipundi niitaafula hoka haku kuutumba aantu. Ehala ndino ohali kala lyapayindwa lyo ishewe pevi opwa tulwa osamende lyo olyatungwa nuudhopi.

Kehe megumbo omu na ondunda ndjoka hayi thikilwa ya talika ko onga ondunda yaayenda. Ohamu kala mu na iipundi niitaafula. Ehalandika ohali kalekwa lya yela nawa, opo omuntu kehe ta kuutumba mo a kale e wete kutya oku li pehala lya silwa oshimpwiyu.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga dhoka hatu pungula iimaliwa yetu. Ohatu siikileko iimaliwa yetu uule nende owethimbo ashike ohatu yaadha ashike ngaashi yili inaayi gumwasha. Ohayi kwathele wo opo tukwate nawa iimaliwa yetu kaatu yimanepo ashike pokathimbo po.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyokupungula iimaliwa , aawo omuna omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndjoka hayi ulike iipindi . Okuulika uuna oshinima kwali tashi landithwa kondando yontumba , naasho shagwa pevi nondando yontumba.

Ombaanga kayi shi ashike ehala lyokupungula iimaliwa. Aawe, ohamu adhika wo omauwanawa ogendji. Nedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula ko omathigathano moka aantu haya kutha ombinga noku isindanena sha shomondjato.

Oshimaliwa kashi shi shamukwati, ihe oshamugongeli, sho ihashi dhinwa opo wu iyadhe mokukalamwenyo wa gongela sha, ongele ashike wu shi okulongitha oshimaliwa. Ohashi longithwa okukandula po omaudhigu ogendji, sho ishewe ohashi tu kwatha okulanda iipumbiwa yetu yasiku kehe. Oshi na wo omauwinayi ngoka kutya ohashi vulu okudhipagitha omuntu.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu okutya iikulya nenge iizalomwa. Iimaliwa oyi li pomaludhi geli gaali, yimwe oya ningwa moondola yo yimwe oya ningwa momafo. Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho shoka sha ndulukwa po inaashi fa oshikwawo, ashike esimano limwe alike. Omukulu gwonale okwa tile: "oshi na omutse gwomuntu".

Ositola olyo ehala ndoka ha tu landamo iipumbiwa yetu. Oha mu kala mwa opalekwa nawa mo omu na omashina mpoka hapu dhengelwa iinima ,ngweye to gandja oshimaliwa. Oha mu kala aayakuli yandjangumuka nawa. Mehala muka oha mu kala mwa yela nawa mo omu na iinima ya pakelwa melandulathano.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe. Iimaliwa oya ndulukwa po ya yoloka shi ikwatelela koshilongo shawo. Otu na omaludhi gaali giimaliwa, tu na yimwe ya longwa momafo nayimwe yalongwa moshingoli nomoshisiliveli, ashike esimano limwe ashike.

Ositola olyo ehala moka ha tu adha iipumbiwa yetu. Uuna aantu ya hala iikulya nenge iizalomwa ohaa yi nduno mositola yontumba e taa kutha shoka ya hala yo taa yi peshina mpono hapu kala omukwathi. Manga inoozamo noshinima mositola oho futu nduno oshimaliwa shoye opo wu wape oku pitamo nasho.

Ositoola olyo ehala mpoka aantu haya ka tala iipumbiwa yawo, kutya iizalomwa oshowo iikulya. Omahala ngaka ohaga kalekwa ga yela nawa noge na iinima ya tulwa momalandulathano nawa. Uuna wa hala oshinima shontumba oho yi mo ashike ngoye to gandja oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele ye te ku pe shoka wa hala.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu yesiku kahe ngaashi iizalomwa niipalutha. Iisimpo oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela koshilongo shawo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ilile kiikwawo, ashike ohayi logo owala iilonga ya faathana.

Uuna to yi moshilongo shontumba ndele oto ka longitha oshimaliwa, oho piti poombelewa mpoka ho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni, ndele to pewa iimaliwa yoshilongo moka wu uka, opo wu wape okulanda to longitha iimaliwa yoshilongo shoka, molwashoka iimaliwa yoshilongo sheni itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Omalandithilo. Ositola oyo ondunda moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ohaya adha nee muna iinima ya yoolakathana wutya oondjato, iikulya kehe ngaa shimwe shoka omuntu apumbwa. Oho gandja nduno oshimaliwa ngweye tokutha shoka wahala .

Ohatu longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yetu yasiku kehe, ashike iimaliwa oya ndulukwa po ya yooloka thana shi ikwatelela kiilongo yawo. Opena omaludhi gaali giimaliwa shaashi iimaliwa yimwe oya ningwa moombapila yo yimwe oya ningwa moondola ashike esimano limwe ashike.

Otuna omaludhi giimaliwa ga yooloka. Iimaliwa yimwe oyee mbapila, yimwe oyee dola, ashike a yihe ohayi longo iilonga ya faathana. Ohatu yi longitha okulanda iipumbwiwa yetu ye siku kehe, okutya iizalomwa nenge iipalutha.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe ngaashi okulanda iikulya oshowo iizalonwa. Iimaliwa oya ndulukwa po pamaludhi ga yolokathana shi ikwatelela koshilongo shawo. Ohaku tiwa oyina omutse gomuntu, sho osho shili, otayi vulu okukudhipagitha thiluthilu.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Oya ndulukwapo pamaludhi ga yooloka giikwatelela koshilongo shawo. Otu na omaludhi gaali giimaliwa yimwe oya ningwa moombapila nayimwe oondola ashike esimano limwe ashike.

Ostola olyo ehala moka hatu adha iipumbiwa yetu. Omuntu ohoyi mo nduno noshimakiwa opo wu vule oku zamo nashoka wa hala, oha ya tulako ne ofanditha thimbo limwe moka twadha oshinima shontumba sha kuluka nondola dhontumba. Shika ohashi nyanyudha lela aalandi.

Ombaanga yaVenduka oyi na iitayi oyindji mbyoka hayi adhika ngaashi mOshakati nOngwediva. Oyi li oshilongo ashihe konyala opo yi vule oku kwathele aantu ya pungule iimaliwa yawo. Omuntu oto vulu oku pungulako iimaliwa yoye uule wethimbo etoyi adhako ashike ngaashi weyi tulileko.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po inayi fa iikwawo ashike oyi na esimano limwe ashike. Uuna wa hala iikulya nenge iizalomwa oho longitha iisimpo mbyoka opo wu vule okwi imonena sha ngweye to gandja oshimaliwa ye omulandithi teku pe shoka wa hala.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa, aawo. Standard Bank oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi eta po omathigathano, aantu moka haya vulu okukutha ombinga opo ya vule okwiisindanena sha shomondjato. Nenge okambapila hoka haka ka longithwa okuyiwa nako mositola yontumba, ko ku landa iipumbiwa yoye mbyoka wa hala.

Oositola odho ehala lyomalandithilo, moka hatu adha iipumbiwa yetu, moka hamu kala muna iinima ya yooloka kutya iikulya, yo yamwe ohaya landitha iizalomwa oshowo iipumbiwa yesiku kehe. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa lyina iinima ya tulwa melandulathano, uuna wa hala oshinima shontumba, ohoyi mo ashike wu na oshimaliwa, ngoye to gandja kwaangoka ta kwathele, ye teku pe shoka wa hala.

Oshimaliwa kashishi sha mukwati ihe osha mugongeli, sho ihashi dhinwa, opo wiiyadhe monkalamwenyo wa gongela sha ongele wushi oku longitha oshimaliwa nawa. Ohayi longithwa oku kandulapo omaudhigu ogendji, oyina ne omauwinayi ngoka kutya otayi vulu oku kuthitha omwenyo.

Muuyuni wonena kuna kutya oto vulu ku kala wuna shike kuuna oshimaliwa. Molwaashono kehe shoka to pumbwa owuna okushilanda noshimaliwa ongele iikulya nenge iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwapo ya yoolokothana shi ikwatelela koshilongo shayo, ashike esimano lyayo limwe alike. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali opuna yomafo naambyoka iikukutu.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu kutya iipalutha nenge iizalomwa, iimaliwa oyo tuu mbika oya ndulukwa po pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela koshilongo yo ishewe ohayi kanduapo omawudhigu ogendji. Oyi na uuwinayi mbuka kutya otayi vulu oku ku kuthitha omwenyo.

Oositola odho omahala gomalandithilo moka hatu adha iipumbiwa yetu owutya iikulya nenge iizalomwa. Omahala ngaka ohaga kala gayela gena iinima ya pungulwa nawa go otaga nana aalandi. Uuna wahala oshinima shontumba ohoyimo eto gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele ngoye to kutha shi wahala

Oshimaliwa kashishi shamukwati, ihe oshamugongeli, sho ihashi dhinwa. Opo wu iyadhe monkalamwenyo wa gongela sha, ongele wushi oku shi longitha nawa. Ohayi longithwa oku kandula po omaudhigu ogendji, yo ishewe oyina omauwinayi ngoka kutya otayi vulu oku ku dhipagitha thiluthilu.

Oositola olyo ehala ndyoka hatu kalanda iipumbiwa yetu. Ohatu adha nduno iinima ya tulwa melandulathano yili poima pwayela yo opalekwa wo nawa. Oho kutha nduno iipumbiwa yoye ayihe mbyoka wahala ngoye togandja oshimaliwa komulandithi opo wu wape oku zamo niinima yoye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa pomaludhi ga yolokathana, yamwe ohaye yi longitha okulanda iikulya yawo oshowo iizalomwa yo yamwe taya longitha okufuta oosikola oshowo. Ashike omukulu gonale okwa tile: "oshi na omutse gomuntu" ano ohashi vulu okufhipagitha omuntu thiluthilu.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu, okutya iikulya, nenge iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa pomaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo, ashike esimano lyayo limwe alike. Omukulu gwonale okwati, oshina omutse gwomuntu.

Bank Windhoek oyi na iitayi oyindji moshilongo shetu Namibia. Oyi na oshitayi mOshakati, moTsumeb noshowo oshitayi moRundu. Ombaanga oyi ihanena noshilongo, oshoka ohayi kwathele aantu okupungula iiyemo yawo.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu, okutya iizalomwa nande iipalutha. Iimaliwa oya ndulukwa pomaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela koshilongo shayo, ano nditye, kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo mbyoka inayi fa oshilongo oshikwawo pokwa etwapo. Ashike ayihe oyina esimano limwe.

Ohatu longitha iisimpo okulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe ngaashi iikulya oshowoo iizalomwa yetu . Iisimpo oya ndulukwa pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ashike oyina esimano limwe. Omukulu gwonale okwa tile oshina omutse gwomuntu.

Pomahala gomainyanyudho, ohapu kala puna iitaafula, noshowo iipundi yopashinanena, yaningwa nawa, yo ohayi vulu okukuntumbwa kukehe omuntu. Ehala ndika ohali kala lyayela nawa, tali nana aatali.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omudhano, mpoka aantu haya mono ompito yoku isindanena sha. Oho landula ashike oompango nomalandulathano ngoka ga tulwa po, opo wu iyadhe to kutha ombinga.

Muuyuni wanakanena kehe shoka wa hala, okutya oshikulya nenge oshizalomwa owuna oku kala weshi landa. Iisimpo oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela koshilongo shayo.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa. FNB oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi vulu okutula mo iipindi, ano tayi vulu okukala taya landitha oshinima kondando yontumba, ndele e taye shi shuna pevi, ano ya tula ko ondando yopevi lela.

Ohatu longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yetu kutya iizalomwa nenge iikulya. Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela koshilongo shawo. Yo oyi li wo pomikalo mbali yimwe oya ningwa moombapila yo yimwe oya ningwa moondola. Ashike esimano limwe alike.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe oshamugongeli sho ihashi dhinwa. Opo wu iyadhe monkalamwenyo wagongela sha ongele wushi okulongitha iimaliwa. Ohayi longithwa okukandula po omaudhigu ogendji. Uuwinayi wayo ohayi vulu okukuthitha omuntu omwenyo thilu thilu.

Ngele owa hala oku landa oshikutu nenge oshikulya owu na oku longitha oshimaliwa, oyi li nduno moongundu mbali , shimwe oshefo shimwe oshikukutu. Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa sha sho shoka inaashifa shoshilongo oshikwawo mokulongwa ihe ayihe oyina esimano lya faathana. Omukulu gwonale ina fundja shi a tile oshi na omutse gwomuntu.

Kehe omuntu okwa hala oku okala negumbo lyo pashinanena. Omagumbo ngano ohaga tungwa moondolopa no po mahala omawanawa. Ohaga kala nduno gena ondunda ndjoka hayi thikilwa moka hamu kala muna iipundi nosho woo iitafula. Ohaga tungwa noodhopi, no haga paindwa meni no kombanda opo li monike nawa.

Oositola olyo ehala ndoka hatu adha iipumbwe yetu. Ohali kala lyoopalekwa nawa lyina wo iinima yapakelwa melandulathano, ngele owahala sha ohoyi nduno mositola ngoye tukutha oshinima showahala e toyi peshina mpoka ho adha omukwatheli opo wushuwe okugandja iimaliwa yoye ngoye wuzemo niinima mbyoka wahala.

Kehe megumbo omuna ondunda ndjoka hayi thikilwa ano ondunda yoku kuutumba moka hamu kala muna iipundi, iitafula oshowo iikusinga yili kiipundi. Ondunda ndjika ohayi kalekwa ya yela nawa yo pyili pamuthika gopashinanena . Mondunda omo tuu muka ohamu vulu oku yakulilwa aayenda mo ishewe ohamu vulu oku ningilwa iinima yasimana.

Otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho moka haga kala ga ningwa nawa lela. Ogeli pamuthika gopashinanena go otaga nana wo aayakulwa. Ohatu adha mo iitaafula oshowo iipundi mbyoka hayi kala ya tulwa iikuusinga nomuntu sho wa kuutumba mo oho kala lela wu uvite uunambano.

Ombanga kashishi ashike ehala lyokupungula iimaliwa awo, ohatu vulu okumonako omawuwanawa ongendji okupitila muyo, FNB oyo yimwe yomembanga mbyoka hayi vulu okulikamo iipindi una ilandithomwa yeya kondando yopevi lela .

Ohatu longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yetu yesiku kehe okutya iizalomwa nenge iikulya. Iimaliwa oya ndulukwa po momaludhi gi ili le shi ikwatelela koshilongo shawo yo oyili wo pamikalo dhili mbali, yimwe oya ningwa moombaapila/momafo yimwe oya ningwa moondola/iikukutu, ashike esimano limwe alike.

Kehe omuntu okwa hala ashike egumbo lyopashinanena ndoka hali kala lya payindwa nawa lyo olya tungwa wo noondhopi. Ohali kala nduno lyina oosikopa, iitaafula muna wo iinima ayihe yopashinanena kutya iimeno nenge oradio yopamuzizimbe.

Ohatu longitha iimaliwa uuna twa hala okwiilandela sha kutya iizalomwa nenge iikulya. Iimaliwa oyili nduno pamikalo mbali, yimwe oya ningwa moondola/iikukutu yimwe omomafo ashike esimano limwe ashike.

Omuna omahala ogendji goku inyanyudha muuyuni muka, ngoka aantu haya yi ya ka tokithe etango. Omahala ngaka ohaga kala lela omawanawa taga nana wo aataleli. Po ishewe ohapu kala pena iipundi ya longekidhwa nawa, oshowo iitafula. Ehala ohali kala lya yela nawa opo li vule okukala tali talikwa, lyo olyi li wo methano ewanawa.

Ombaanga ka yi shi ashike yo ku pungulila iimaliwa. Nedbank oyo yimwe yomoombaanga dhoka ha dhi kala dhi na omathigathano moka aantu ha ya kutha ombinga. Kehe nee omukuthi mbinga ohiishangitha noshimaliwa shontumba, ngele okwa mono ompito yo ku sindana, oye ha sindana iimaliwa keemuma, ye ta vulu ishewe oku mona oombadi nenge okambindja

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe oshamugongeli sho ihashi dhinqa opo wu iyadhe monkalamwenyo wagongela sha ongele wushi okulongitha iimaliwa. Ohayi longithwa oku kandulapo omaudhigu ogendji. Uuwinayi wayo ohayi vulu okudhipagitha omuntu.

Momagumbo omuna ondunda ndjoka hayi thikilwa kaayenda oshowo ku kehe omuntu teya megumbo ondunda ndjika ohayi kala yina iipundi yokuutumba yo ohayi kala wo yayela ombwaanawa hamu vulu okukala muna omuntu.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu ya siku kehe, okutya iipalutha nenge iizalomwa. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka ya ndulukwapo inayi fa iikwawo, ashike ayihe oyina ike esimano limwe.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe osha mugongeli, osha ndulukwa po momaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela koshilongo shayo, Ishewe oshili pomaludhi gaali, yimwe oya ningwa meembapila, yimwe omoondola. Oha tu yi longitha oku landa iipumbiwa yetu, iizalomwa, osho woo okufuta oosikola dhetu, nayindji. Omukulu gwonale ina puka sho a tile: Oshina omutse gwomuntu.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe osha mugongeli, sho ihashi dhinwa. Opo wi iyadhe monkalamwenyo wa gongelasha ongele wushi oku kwata oshimaliwa. Ohayi longithwa oku kandulapo oomautsakadhi ogendji. Uuwinayi wayo ohayi vulu oku dhipagitha omuntu.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa. Aawe, ohatu vulu okumona mo omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja omukuli kwaa ngoka egu pumbwa. Oho yi ko ashike noombaapila dhoye dha yela. Uuna wi iyadha wu li muupyakadhi nenge wa pumbwa oshimaliwa she endelela, wu ka landele nande iimuna yoye omiti kehe ngaa shoka wa pumbwa pokathimbo mpoka.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungula iimaliwa, aawo ohatu vulu okumona mo omawuwanawa ogendji. Standard Bank oyimwe yomoombaanga ndjoka hayi eta po omathigathano. Aantu haya kutha ombinga opo ya vule yi isindanene oshimaliwa koomuma. Shi wu na okuninga oku landula ashike omalandulathano noompango ndhi dha tulwa po.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu wutya iipalutha nenge iizalomwa. Iimaliwa ohayi ndulukwa po pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela koshilongo shawo ashike oyina ashike esimano limwe. Oyili pomaludhi geli gaali yimwe oyaningwa moombapila shimwe oshaningwa miitenda, ashike esimano limwe ashike omukulu gwonale inapuka sho ati oshina omutse gwomuntu.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyokupungula iimaliwa, aawo oyina omauwanawa ogendji. NedBank oyo yimwe yomoombaanga ndjoka hayi eta po omathigathano moka aantu haya kutha ombinga etaya vulu okwi imonena sha shomondjato nande ombandi oshowo omakopi.

Uuyuni awuhe koonono aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yesiku kehe okutya iikulya nenge iizalomwa. Ohayi monika woo momaludhi ga yoolokathana yamwe ohayeyi mono mokupitila okulanditha iilandithomwa yawo yo yamwe ohayeyi mono moku mona iiyemo yawo mbyoka haya kwata oku ziilila kiilonga mbyoka haya longo.

Omuna omahala ogendji oma wanawa muuyuni muka ngoka ga ningwa lela pamuthika go pa shi nanena. Pomahala gamwe oto vulu oku adhapo iipundi ,iitafula ya ningwa lela nawa ta yi nana kehe omutali. Pomahala mpano oha pu vulu oku lilwa nenge tovulu ngaa oku etapo nenge aanegumbo yoye ,tamu kuutumba ,ta mu lilepo nenge ta mu vulu oku ningilapo oshigongi shontumba.

Iikwamboga oyasimana ngiini komalutu getu ? ta yi tu etele uundjolowele yo ta yi kaleke woo omalutu getu ga ndjangumuka . oyili pomaludhi ga yooloka ngaaashi; omatama, uuna wamudesha, omboga yopashiwambo oshowo oyindji noyindji. Iikwamboga mbino otovulu okumona iimaliwa okupitila mo momalandithilo.

Poondunda dhomalandithilo ohapu kala pwaningwa lela nawa pwayela po otapu nana aalandi. Ohaya kala nduno ya tulilwa po iitafula osho wo iipundi yopashinanena, oshinima sha yela nawa naashi wa kutumba ko owuwete lela kutya owa kutumba koshinima sha silwa oshimpwiyu. Nonando owuli pehala mpoka owu uvite lela nawa omolwashoka ehala olya kalekwa lya yela nawa.

Ombaanga yetu yaNamibia yotango kayi shi ashike yokupungulila iimaliwa aawo ohayi vulu wo oku ninga omaulikomo giipindi otayi ulike kutya eshina lyokukosha uuyaha olyeya kombiliha ano sho lya zi koondola dhaNamibia o8000 lya shuna pevi lyeya koondola omayovi omilongo heyali nuushakashakaka.

Iinima ayihe muuyuni muka konyala ohayi landwa, okutya iikulya nenge nditye iizalomwa. Ohatu longitha nduno iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po yi ilile shi ikwatelela piilongo ashike ohayi longo ashike iilonga yimwe. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, yimwe oya ningwa moombaapila, yo yimwe oondola, ashike ayihe ohayi longo ashike oshilonga shimwe.

Kuna shito vulu okwilikolela ngele kuna iimaliwa, iipalutha niizalomwa oha twiilanditha niimaliwa, iimaliwa oyalongwa pamaludhi gayoloka mpono puna yimwe oyalongwa moombapila.

Omagumbo ogendji oge na ondunda yokuuhala ano noshitya shimwe ondunda yokuthikila. Ohayi kala lela ya ningwa nawa ya yela yi li pomuthika goshinanena, mpoka hapu adhika pu na iipundi oshowo iitaafula. Kiipundi ohaku vulu okukala ku na iikuusinga hoka omuntu ho vulu oku egamena uuna wa kuutumba.

Omuna omahala omawanawa moshilongo muka. Omahala ga ningwa pomuthika goshinanena taga nana aatali. Mpoka to vulu okwaadha pena oshipundi, oshitafula shoka sha ningwa lela nawa tashi nana lelalela omutali. Pehala olyo tuu ndika ohapu vulu okulilwa, nenge mu ningile po oshigongi shontumba.

Omuna omahala ogendji gomainyanyudho muuyuni muka. Omahala ga ningwa lela pamuthika goshinanena taga nana kehe omuntu. Momahala muka oto vulu okwaadha mo iipundi, iitaafula ya ningwa nawa shili mo oto vulu okwaadhamo ehala moka muna omeya hamu yogelwa.

Iimaliwa ohayi monika momaludhi ogendji ga yoolokathana. Aantu yamwe ohaye yi mono okupitila mokulanditha iikutu, yo yamwe, omokulanditha iikulya. Pehala mpoka hapu landithilwa iizalomwa, ohapu kala pwayela nawa, tapu pakelwa, po opuna wo iikutu yimwe mbyoka ya lekwa. Shoka, ohashi ningile aalandi oshipu unene shaashi ohaya yi ashike yu ukilila mpoka puna shoka ya hala.

Ngele kuna oshimaliwa moshilongo kuna shoka to vulu okuninga. Iimaliwa oya simana unene oshoka oyo to vulu okulongitha okulanda kehe shimwe shoka wapumbwa iikutu oshowo iikulya. Iimaliwa oya longwa ya yooloka shi ikwatelela koshilongo shayo. Ngele kuna iimaliwa nena kuna shoka to vulu okuninga muuyuni wonena.

Oombaanga kadhi shi ashike dhokupungulila iiyemo. Awee ohadhi vulu oku etapo omathigathano ngoka omuntu tovulu oku imonena ompito yoku sindana sha . Okutya oshimaliwa koomuma nande oshinima shontumba. Shi honingi oho landula ashike omalandulathano ngoka ga tulwa po.

Ositola olyo ehala moka hatu adha iilandithomwa moka hatu kongo mo iipumbiwa yetu yesiku kehe. Ohamu kala nduno muna omahala ngoka ga ningwa nawa moka mwa tentekwa iilandithomwa, oto vulu oku adha mo iikwathewa, iikwatelwa ngaashi uuyaha, uusindo niikwawo oyindji, oshowo iikulya omo toyi adha. Ohamu kala nduno muna mboka taye tu kwathele moka hogandja oshimaliwa eto pewa shoka wa hala.

Aantu ohaya ningi iimaliwa momikalo dhi ilile, NedBank oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi eta po omathigathano go ku yoga. Moka omuntu ho vulu oku imonena shomondjato nenge wu vule okumona wo ombandi, oshowo ekopi.

Omahala gamwe ohaga monikwa lela nawa, naasho omuntu tothiki po omwenyo gwoye ogu uvite ashike nawa mokutala nkene ehala lyi li. Oto adha mu na iipundi, iitafula ya yalwa nawa, tayi nana omutali kehe. Kiipundi mbyoka ohaku kala ku na iigwilo mbyoka to vulu okukuutumba weegamena kusho nenge weshi tula komatundji. Ehala oha li kala lya yelà nawa lyo ta li monika nawa lela.

Oshimaliwa osha simana miipumbiwa yetu yesiku kehe wutya ngele owahala iizalomwa nenge oshokutula pepunda owuna ku kala wa longitha iisimpo. Ohayi monika momaludhi gi ilile, yimwe ohayi monika mokulonga yimwe ohayi monika ngele omuntu ta landitha sha shontumba. Oya simana shaashi kehe oshiima twa pumbwowuna okushi landa ngele wushi na.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe kutya iikulya nenge iizalomwa. Iisimpo oya nduulukwa po yayooloka shi ikwatelela koshilongo shawo, yo oyili woo pomaludhi geli gaali. Yimwe oyoombapila yo yimwe oondola, ashike ayihe ohayi longo ashike iilongo yafaathana ano okulanda.

Oombaanga kadhi shi ashike dhokupungula iimaliwa, aawe, ohatu vulu okumona ko omauwanawa ge vulithe mpoka. Oto vulu okwiiyadha mompumbwe yoshimaliwa, wa pumbwa oshimaliwa she endelela, ashike ku na kutya oto shi adha peni pokathimbo mpoka. oto yi ashike poombelewa dhawo, to popi naayakuli ndele taye ku kwathele ngaashi tashi vulika.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyoku pungulila aawe otovulu oku monako omawuwanawa ogendji gevuluthe pwaangoka . Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi vulu okugandja omukuli . Otoyiko ashike noombapila dhoye dhayela nawa ngoye tamu tulapo etokolo kutya owahala ingapi na otokeyi galula konima yoomwedhi ngapi ngoye oto kagwedhako ingapi sho toka galula iimaliwa mbyono

Uuyuni awuhe ohawu longitha iisimpo ndjoka yasimana, oshoka ohayi longithwa okulanda iipumbiwa yesiku kehe, ashike kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho ndjoka inayifa yiilongo iikwawo pakundulukwapo niilongo iikwawo, ashike esimano lyiimaliwa limwe ashike.

Omapungulo giimaliwa ano eembaanga odhina omawuwanawa gayooloka, otovulu okukala hokapungulako iimaliwa yoye yomondjato. Ngweye ishewe otovulu okukala hwiitumine iimaliwa nonande totumine omuntu gulwe iimaliwa wuli megumbo ano inooya mpoka pena ombaanga yago. Omolwa uutekinololyi mboka wuli pombanda.

Ombaanga kayishi owala ehala lyokupungula iimaliwa, aawo omuna wo omauwanawa ogendji. Standard bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi vulu okutula po omathigathano mono to vulu oku isindanena oshinima shontumba. Oto vulu oku isindanena iimaliwa koomuma ngoye toyi longitha shika nashiyaka shi ikwatelela koompumbwe dhoye.

Aantu muuyuni konyala ohaya longitha oombanga, opo ya vule oku pungula iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomwa mbyoka hayi longithwa oku pungulao yawo. Uuwanawa wawo owo mbuka kutya oho tulako iimaliwa yoye opo waa heyi longithe epuko, ngoye wi vule oku mona omauwanawa ngoka haga pitile mehangano lyawo, oya simana uunene oshoka otayi ku longo oku kwatwa nawa iimaliwa yoye.

Oombanga odha simana unene molwa omawuwanawa ngoka hatu mono kupitila mudho. Standard Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hatu longitha mokutuma nokupungula iimaliwa yetu. Ohovulu okulongitha ombanga ndjika okutuma iimaliwa wuli mondolopa to tumine omuntu eli komukunda inamwiimona oshipala noshipala.

Omalandithilo olyo ehala mpoka aantu haya kandithile iinima yi ili noyi ili wutya iipalutha nenge iizalomwa. Iizalomwa oya simana ku kehe omuntu oshoka ito vulu okweenda wuli olutu kowala. Ohayi tu gamene wo kuutalala, kombepo oshowo komutenya. Ohayi landithwa nokumona iimaliwa okupitila kwaangoka eyi hala.

Ombanga yotango yopashigwana kayishi ashike yoku pungulila iimaliwa, aawoo, omuna omauwanawa ogendji ngoka tatu vulu oku pitila muyo. Ohayi gandja omukuli, to pewa oshimaliwa sho ntumba to keshi longitha, nando kiinamwenyo yoye , ngoye to keshi galula komasiku gontumba, ngoka muuvathana noshimaliwa shontumba shoka mwa uvathana taya ka gwedhako.

Opena omahala mpoka aantu haa vulu okulila nomazimo gawo oshowo wo taa vulu okuningila po iigongi. Ohapu kala pena oshitaafula nenge nditye iitaafula, iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena ya ningwa nawa, lyo ehala olya yela woo.

Ombaanga kadhi shi ashike dhokupungula iimaliwa, aawo. NedBank oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi etapo omaudhano, aantu e taya kutha ombinga. Wutya etanga lyokoompadhi nenge lyo mokambamba, e taya mono ompito yoku isindanena oombandi, iimaliwa oshowo omakopi.